Naari jigéen ñi ngi monte ay fil ci miir benen jigéen bu ci kanama mungi def kaala ba am lu weeh ak lu ñuul ko nekk ci ganaawam më ngi def tekk bum pof ci digi bi mu ngi sol mbubu bu bulo.

Jigéen bi më nga taxaw sol rob bu gudd bu daŋ ci yaramam bi. Mi nga sol teg bu ñuol ci boppam bi defar kanamam bi. Ci baadambi mum pa takk cenn bu sew mu takk ay lam ci loxam bi.

Otto yi ñu ngi daw ci kaw yoon wi, otto taxi ak beneen auto bu xawa magg, otto boobu nak yaramam bi mu ngi weex, mu am ay weer bu ñuul yu tëju.

Ci biir géej bi mongi am gaal ci kaw gaal bi nak mongi am ay góor yufa taxaw ci biir gaal bi tamt mongi am ay mbaal ay mbaali jàppeekaay jeen ak ay lakat yu nekke ci benen borr.

Loxo bnabuteel bum tey nak mingi am kubeer bu xong ci kawam buteer bi ci kawam ñu fa tey kéet ci keet bi ñu fa bindne laaj bi mokku la ñu defa laaj ci ganaaw loxo bi mingi am ay yeneen buteel yu menne bum tee.

Jigéen bi mi ngi taxaw so rop bu wax bu guddu. Mi ngi jër beneen loxam bi weer ku ci minir bi mi. ngi sol teg bu gudd ci boppambi defar kanamam bi takk jaaru kakk cenn ci maatambi te kalba bundaw ci beneen loxam bi mi ngi dumooy di xool boor.

Loxou bi mënge teye buteel bu ndaw bi nakk mënga am kubeer bu weex ci kaw butel bi tamit nug fa bindi dewane na ndox bu nekk ci beer ndoxi saabu la bonu raxase kanam.

Jigéen ak góor ñi ngi taxaw , mingi sol yire mbase bu ñuul bu def otees, góor bi nak mi ngi sol dala bu weex ak xaftaan, bu m ombi ak tube bum ñaw ñetti mors . Jigeen bi mi ngi ñaw garambb bu wàcc base suuf, më takk mu soor.

Ñaari dàll ña ngi tege dalla yi nak ay dalla yi nuor leen ay dall gore ay dall boks ni ngiy am ay laafi ñuur seen caw.

Kër bi ñuñ ko miir ci miir bi ñuñ ko pentir pentir bu weex, mu am buntu bi mi nga am lu weex ak lu ñuo. Ci biir kër gina ñuñ fa tabax etas etaas bi ñuñ ko pentir bu nete ak lu weex; ci boori miir bi nak mu ngi am ay garab i fanek garab yi nak yu ngi am tuntuu.